Icumba kirimwo ibikoresho bitandukanye intebe za mudasobwa n'ibindi n'ibindi imbere y'ivyo vyose ku ruhome hariho imbonesha kure.

Abantu batatu, b'igitsina gabo, bahagaze imbere y'inzu, batonze ku murongo; umwe muri bo, mu myambaro yiwe yambaye, harimwo umwambaro, wera derere, bishoboka ko, ari umwambaro, ujanye n'akazi akora.

Inyubakwa, ziboneka uruhande rumwe, bishoboka ko, ari inyubakwa z'amashure; hariho ibiti, vyiza cane, biri hirya no hino; bimwe birasagaraye, kandi ivyo biti, bifise amababi, asa n'urwatsi rutoto.

Amacupa abiri agaragara asanzwe yagenewe kujamwo amazi ayo macupa ateretse ku meza hitiya yaho hariho iyindi meza.

Umuntu w'igitsina gabo ariko aratambuka. Iruhande y'aho ariko aratambukira hariho inzu mu buryo bwiwe bivanye n'iyo araba hariho ivyatsi vyinshi n'ibiti.